Salo ban kalinli galisi bɛ nyɛla ban be ŋariŋ dabam dabam puuni niriba ata nyɛla ban yɛ sitiri ʒɛhi ka be ŋariŋ puuni niriba anahi nyɛ ban yɛ sitiri dozim ka gba be ŋariŋ puuni niriba ayi nyɛla ban yɛ sitiri nuɣuso bɛ tamla kuli karili ni ka tihi kɔŋ gili lala kuliga maa.

Nachimba anahi niriba ayi nyɛla ban ye sitiri ʒehi sheba ye sitiri ʒehi ka dozima gabigabi dinni ŋun ʒɛya ŋɔ nyɛla ŋun gbini daɣu o nuuni ka zaŋ bini dozim n zaŋ vili o zuɣu o malila zabsabila ka piri namda di nyɛla zaɣa dozim.

'ŋariŋ din kama nyɛ zaɣ piɛlli ka zaɣ sabinli bo di gbunni ka sabbu zaɣ piɛla piɛla pa ŋariŋ maa zuɣu salo ban kalinli galisi be ŋariŋ maa puuni shɛb yɛla sitiri ʒɛhi ka shɛb yɛ sitiri sabila ŋariŋ maa nyɛla din tam kuli karili zuɣu.

paɣisaribili viɛli ŋɔ nyɛ ŋɔ bɛ do puuni do maa dokpani kama nyɛla zaɣ piɛla o nyɛla ŋɔ gbabi tani piɛli ka zaŋ tanihali mi kpa o tɛba o nyɛla ŋɔ niŋ sohi piɛli o zabiri nyɛla zabisabila ka o daali soŋ doo maa puuni doɣoli nɛma nyɛla din tamitamiya

Doo o ʒimi ni o paɣa paɣa maa nyɛla ŋun pili wɔluɣu ka bɛ bihi ayi ʒi bɛ sani biidibgi sani maa nyɛla ŋun yɛ sitiri sabinli ka su nusuriti alichidiri din nyɛ zaɣ ʒɛɛ zaɣ bili nyɛla din ʒi di sunsuuni tihi nyɛla din kɔŋ gili li di ni be luɣushɛli maa.

paɣ'sari ni nachɛmiba ka lɛyiɣisi niribaayɔbu niribaayi nyɛla ban ʒɛ kpahigu zuɣ n ʒɛ be dokpala gbani bɛ zaŋla mori n zaŋ mali lala dorimaa tihi nyɛla din kongiliba ka shɛbi zaŋ bɛni piɛlla zaŋ ga bɛ buɣiri ka zaŋ shɛŋa zaŋ ga be napona bia nyɛla ŋɔ ʒɛ pahi be zuɣ

pɛbupɛbu poloni salo nyɛla an pɛƒɔli zaya be shɛba nyɛla ban yɛ sutɛripiɛlla ka shɛbi yɛ sutɛri sabila doo n bɔŋɔ o nyɛla gbansabilin nɛri ka gbabi takari gban piɛli n yan zaŋ niŋ adaka puuni adaka maa bɛnikumna nyɛla zaɣ sabilinli o yɛla sutɛri ʒiɛ ka sabu sabipa di zuɣ

Droyibu din ŋmahindi ninsali nima ninvuɣ yino nyala ŋun ʒi wahu zuɣu ka zaŋ takɔbu n shabi o shɛɛni o nyala ŋun bi piri namda ka so zani m ba o ka gbibi takɔbu o nyaaŋa be zaŋ la katalem ntɔ n pilo din saɣ katalem zaɣ ʒɛɛ n nyali ka.zaɣ dozim ko n gili li

Dolodolo yisa nima Jema duu dolodolo nyaandoliba nyɛla ban ʒi kuɣu'ʒehi zuɣu ka sheba ʒɛ zuɣusaa bɛ sheba ye sitiri dozima ka sheba ye sitiri ʒehi ka pili zipil'ʒehi ka zaɣa piɛla bombo di nyingoli zuɣu bɛ kpamba bɛ nirina ata n nyɛba bɛ nyɛla bin ʒi akpaaku zuɣu.

gbansabila n nyɛ ban ʒi chɛchɛ buɣuma zuɣu chɛchɛ buɣuma maa nyɛla din mali kom dabam dabam shɛli nyɛla zaɣ sabila ka bi shab nyɛ ban bɛ kaago loori puuni ka gbubi tapaɣa ʒiɛhi ka sabbu din nyɛ zaɣ sabila sabi sabi pa dizuɣu ban ʒɛ chɛchɛ buɣum ŋɔ so zuɣu so nyɛla ŋun nyɛ doo ka yɛ sitiri piɛlli

Paati paati ʒɛnyuriba bɛ nyɛla bin gbibi ndc tuuta bihi bɛ nyɛla ban niŋ suhu piɛlli ka wuɣi bɛ boɣari zuɣusaa bɛ sheba gbibi jaanbona bɛ nyɛla gbansabla Paɣasara ni nachimba.

awuriba paɣba bɛ nyɛla ban bɛ alaanƒɛ do puuni be yɛla sutɛripiɛlla bɛni kuɣisi bɔi bɔi di zuɣ bɛ pɛrila nusuri zaɣinugisu nima ka zaŋ nyɛporisi zaŋ pobi bari dola gorozugu goro maa kama nyɛla zaɣ piɛli